Abezempilakahle bagqoke izigqoko zokuzivikela emikhuhlaneni bengakabambi izigulane. Bethi sebeqedile ukubayelapha babuye bebakhuphe impahla akade bezigqokile.

Abezempilakahle bayaluthakazelela uhlelo lokuhamba bebhoda ezikolo behlaba abantwana bebavikela emikhuhlaneni etshiyetshiyeneyo njalo bayabancenga abantwana batshengisa uthando.

Kuqakathekile ukuthi nxa usenza loba yiwuphi umsebenzi uthole impahla zokuthi uzivikele, ikakhulu nxa ubamba abantu.

Isibhedlela yindawo okumele ihlale ihlanzekile ngazozonke izikhathi njalo ibeyindawo engenisa umoya ehlala iminyango ivuliwe ukuze abantu bengathelelani imikhuhlane.

Abezemfundo sebakubona kufanele njalo kulempumela ukuthi umfundi ngamunye ngamunye aphiwe itafula lakhe lesitulo ngesikhathi kubhalwa imihloliso.

Inhlalakahle ibakhona ebantwini ngoba abesilisa labesifazana sebelamalungelo afanayo .Okuqatshwa emisebenzini etshiyeneyo bengabandlululwa.

Kwabafundayo labafundisayo imisebenz sisiba lula ezibhedlela ngoba sokulemitshina ekwanisa ukuthi abantu benze umsebenzi kalula

Kuyanceda ukuba lezibhedlela ngoba sezikhona izibhedlela ezenza izinto ezitshiyeneyo ngaphansi kophahla olulodwa njalo zihlala zivulile kuzekuse.

Umuntu nxa ezithwele kumele adle ukudla okulungele impilakahle yomntwana ngoba nxa esebelethile kwesinye isikhathi kuyamenza angabi lempikahle.

Imitshina eminengi eyasungulwayo isisenza imisebenzi ibelula lokho njalo kwenze abantu baqhatshwe babebalutshwana endaweni zokusebenzela.

Kudala imithi ibiyenziwa isetshenziswe khonapho khonapho. Kulezinsuku sokwehlukene ngoba usuyenza umuthi uhlale isikhathi uvalelwe phakathi kwembodlela .Usebenziswe ngelanga oyabe ulikhethile.

Amaphilisi enziwa abayimibala etshiyetshiyeneyo. Sungathola umbala olithanga , obomvu, omhlophe loluhlaza.

Imithi yakulezinsuku isitshiyene leyakudala. Isiyenziwa ifakwe emabhokisini imelele ilanga lakhona oyabe uzalisebenzisa khona njalo iyabhalwa phandle ukuthi ngowani umuthi wakhona.

Akusafani lasendul ukuthi imithi ibilungiswa lapho umuntu esegula. Khathesi imithi sihlala ilungisiwe. Sokuyikuthatha usebenzise.

Imihlobo yamaphilisi etshiyeneyo evela ezihlahleni esetshenziswa ukulapha abantu isitholakala lula ezindaweni ezinengi lapho okudingakala khona indleko.

Imithi yesikhiwa itholakala lula ngoba izikhathi zonke ihlala iyenziwe. Phezu kwalokho iyodinga ukuthi uhlale ulemali yokukwanisa ukuthi uyithenge.

Kubalobungozi kakhulu nxa abantwana bedlala bebodwa emanzini, ngobayikho lapho okutholakala khona imikhuhlane etshiyeneyo.

Emtholampilo, abantwana bayanakekelwa kakhulu, ubona labomongikazi bezinika isikhathi sabo, behlekelela abantwana.

Ibhasikili ngeyinye yendlela zokuhamba elula. Yenza labo abakhatshana bakwanise ukufinyelela eduze lamapharmacies ukuze bathole imithi ezabasiza.

Imithi eminengi enyenziwayo iyafakwa emaphakethini abhalwayo ukuze umuntu abekwazi ukuthi umuthi wakhona usebenzani njalo usebenza ngesilinganiso esinganani.

Emphakathini kulezi insuku sekulula ngoba indawo zokuqeqetsha ukuba ngugqiha sezinengi ngakho umuntu ulelungelo lokukhetha lapho afuna ukuyafundela khona.

Sokulezibhedlela ezinengi ezenza izinto ezitshiyeneyo ngaphansi kophahla olulodwa, ezenza kubelula ebantwini bakithi ukuthi abasahambi indawo ezinengi bedinga usizo.

Abantu besilisa labesifazana bahlezi phansi betshengisa ukulalale abanye njalo ngabhalayo lokhu okufundiswa ngabazempilakahle.

Abezempilakahle kuyabonakala ukuthi yibo abakhokhela lomkhankaso, njalo utshengisa ukuthi wenzelwe abantu abangobaba baludwende balayinile ukuthola usizo.

Abantu abanengi sebekhethe ukubuyela emithini yesintu ngoba kulezi insuku yiyo elapha imikhuhlane eminengi ngakho inyanga sezihlala ziyenzile imithi isezimbodleni besazi ukuthi lo uwelapha lokhu bahle bawubhale.

Izihlahla zimila endaweni ezitshiyeneyo. Usungathola ezinye zimile phezu kwamatshe. Lokhu kwenza kubenzima nxa zithe kwabayizo ezisetshenziswa ukwenza imithì ukugejwa kwazo akulula.

Imvelo iyanceda kakhulu ngoba kulapho esithola khona amahlamvu lezithelo, lokho okuncedisa ukuthi kube yikho okwenza imithi yesintu njalo itholakala kalula.

Isihlahla lesi esilombala oluhlaza sesincede abantu emphakathini ngoba saziwa kakhulu ngokwelapha umkhuhlane ongalaphekiyo. Umkhuhlane weCancer.

Inhlaba iyisihlahla esiqakathekileyo esesisetshenziswa kakhulu ekwenzeni izinto ezitshiyeneyo ezigoqela amafutha loba imithi yokwelapha.